Tumtumdiba n boŋo bi biɛla tandoɣu ni bi shab yɛ niɛma ka so yɛ daliya din kom nyɛ zaɣ nuɣso ka so jinjɛm ʒiɛ bi zaa piri namda nima ka so ʒɛ zuɣusaa ka yɛ daliya piɛlli